moo tax nag machine bi nag ñu defar ko teg ko fi natt ko saytu ko gis ne machine boobu soo ko si dugalee <inhales> def si li nga xam ne mooy produit boobu <hesitation> def lépp fa mu war a jaar yëpp kay sotteeg kay kay manuel ak ak ka kay suivre ak lépp bu ñu ko defee rek dina ji <hesitation> pepp bu ne dina jot la mu war a jot la mu war a jot

waaw lim si yokkaat aussi mooy ñi nga xam ne ñoo koy utilisé dafa am ay ay jumtukaay yu ñu leen jox yoo xam ne moom la ñuy yore dañuy yore ay masques yore ay gangs yoo xam ne

alors que yow peut être su fekkoon ne amoo matukaay yooyu soo ko bëggee defaral sa bopp mun na am mu am benn effet boo xam ne mun na ko am si sa si sa santé <noise> ndax produit chimique la <noise>

tooke waaw

voilà noonu la demee saa yu ñoom ñi nga xam ne ñoo yore machine bi dañoo am ay jumtukaay yu ñu leen jox yoo xam ne c' est uniquement booy boo war a traité moom ngay porté su ko defee nag du am benn effet boo xam ne dina am dina ñëw si si si doomu aadama bi <noise> voilà

jeex na voilà pour xeex jafe-jafe yi nga xam ne moom moo am ci ga ci ci tool yi daal da ngay indi sa produit ñu traité teel la ci jumtukaay yi nga xam ne moom moo ànd ak machine bi su ko defee <inhales> di nga am benn di nga am benn se di nga am semence boo xam ne <inhales> bu aaru la boo xam ne ni mun nañu wax ne ba ba ngay góobee ji doo am benn attaque boo xam ne mun naa mun na yàq sa gàncax <noise> <hesitation> <hesitation>

<hesitation> <hesitation> <smacks lips> waaw si si si ni énu koy traité <noise> ñoom dañiy jël seen temps <noise> ñoom ni ñu koy traité <noise> ñoom am nañ temps boo xam ne si la ñuy teg si la ñuy si la ñuy si lañ koy composé <noise> voilà maanaam ñoom si si traitement bi dafa am temps boo xam ne moom la ñu ko moom la ñu ko utilisé <noise> suñu xamee ne defar <hesitation> defar nañ seen mélange ba pare <noise> ba waay ji di manuel kii di sotti <noise> ñoom suñ paree danañ ko étaler <noise> suñ même suñ ko bu ñu ko traité ba pare <inhales> danañu lal benn bâche ñu weer ko si <noise> bu ñu ko si weeree nag am na benn diir boo xam ne moom la ñuy xaar bu ko defee produit bi bu mun a àgg carrement ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir gàncax gi ñu doog ko nag doog koo mélangé doog koo jël nag def ko ci ay sachet jox borom <noise> maanaam nekkul ne dañu koy traité rek génn rek jox la su ñu ko traité danañ lal benn bâche bàyyi ko ci soleil bi mu def fa ab diir ba nga xam ne fi mu ne nii wow na su ko defee nag ñu doog ko jël nag def ko ci ay sachets jox borom mu doog a yóbbu <noise>

si ñun mun naa ne Apronstar bi Syngenta ñi nga xam ne ñoo ñu mettre en relation ak ak ak programme boobu waa Syngenta ñoom dañoo mettre en relation ak benn fournisseur boo xam ne tey jii may wax ak yow Dakar la nekk <noise> tey <noise> fu mu ne heure bu ma ko soxlaa rek dama koy oo téléphone <noise> ñun am nañu horaire bu nekk foofu mu tegal ñu ko si suñ horaire bi mu ñëw su ko defee man ma Wari ko xaalis bi <noise> ndax produit boobu ñun Dakar rek la ñu koy amee <noise> te suñ ko jotee it ñun rek su ma yeboo ma ne la ñun actuellement ñoo ñoo am machine boo xam ne <noise> ñun ñoo koy ñoo koy traité <noise> donc képp koo xam ne daal bëgg nga bëgg nga <hesitation> bëgg nga aar sa jiwu <noise> na nga indi sa semence <noise> boo ñëwee Kër Saalum Diané boo ñëw boo ñëwee laajte danañ la wan lieu ba boo indee sa produit ñu traité teel la nga yóbbu dem jiyi <noise> ndax kat dañoo toll période boo xam ne <noise> mun nañoo wax ne <hesitation> ji mu sax dafa xaw a dafa xaw a jaf <noise> li ko def mooy <hesitation> gàncax attaque dafa bëri actuellement nii si si suuf si <noise> donc loolu nag <hesitation> moo tax bi nga xamee ne pro programme boobu yëgg gis na gis na gis na jan problèmes yi nga xam ne moom la baykat yi di jànkuwanteel mu xalaat nag dem jëli produit bi fekk utilisé nañu ko da yaakaar naa si ay pays yu bëri lañ ko ëndi nag mu jéem ëndil na ñu la ñu ko doog a ëndi la ñu ko ëndil nag <noise> ah première année bi sax expliqué loon na ñu ko ay foramtions mais nag bi yoon dañoo ñëw def da ñoo dañ ko appliqué <noise> appliqué ko carrement moo tax nit ñi mun ko xam <noise> parce que bi ñu koy essayé mun naa ne ay différents camps yoo xam ne bokkuñ même village lañ jëloon <noise> fu ku nekk ñu def fa test ba ba nga xam ne ka ka yorewoon tool ba ak ñi nga xm ne ñoo fa doon romb ak ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom dëkk yëpp <noise> gis nañ li nga xam ne mooy <noise> mooy mooy réussite bi nga xam ne Apronstar bi ëndi na ko <noise> loolu si la ñu sukkandiku bi ñu paree gën koo yaatal nag ba actuellement ma ne leen wax naa le na actuellement bu njëkk daan nañu def déplacement sax mais finalement tey képp ku ko soxla rek lieu ba nga ñëw Kër Saalum Diané rek boo ëndee sa produit bi ñu traité teel la boo ñëwee aussi ne ah man de ëndiwuama produit waaye dama bëggoon bu ñu traité bu boobaa ñu jaay la si yi nga xam ne moom la ñu yore <noise>

waaw xam nga Saalum Diané c' est la commune presque commune Kër Saalum Diané mais Kër Kër Saalum diané village ci boppam boo fa ñëwee énun fa la ñu nekk <noise> boo fa ñëwee siège ba boo nee réseau Dóor waar fu mu nekk danañ la wax demal magasin Pafa bi nekk foofu <noise> boo demee si route marché bi boo àggsee si marché bi boo nee fu waa Dóor waar fan mooy seen seen seen seen local <noise> di nañ la ëndi fi nga xam ne ñun fa la ñu nekk <noise> soo ñëwee na nga ñu fa fekk na nga fa fekk machine ba boo ëndee sa produit ñu traité teel la boo ñëwee aussi soxla bu ñu traité it ñu jaay la

voilà numéro yi moom bu ootee ci 77 092 22 41 di numéro orange bu boo ma oowee da nga ma jot boo ootee si 70 <inhales> 206 93 01 boobu itam sama numéro la boo ma si oowee da nga da nga ma si jot su ko defee <coughs> loo ma si soxla rek loo si soxla rek ak fan la ñu nekk yëpp boo loo ma si laaj rek mun la expliqué nga ñëw facilement <noise>

waaw dama ne tey jii boo gisee ma xaw fi yéex a ñëw sax am na ñoo xam ne <noise> ndax ñi nga xam ne ñoo yoroon tey machine bi dañoo demoon benn formation Kaolack te man kenn maa fa nekk nit ñu bëri da ñu wa oo pour ëndi seen produit def traitement ndax ji dugub bi xëy na weesu na am na ñoo xam ne weesu na mais ji mboq bi si lañ toll te ñu bëri tey jii ñu ngi indi seen mboq pour def traitement boobu nga xam ne <noise> mooy mooy traitement semence boobu <noise> ndax mboqu aussi mun nañu ne produit la ñu kii boo xam ne gàncax goo xam ne nit ñëpp a ngi koy bay actuellement nii te boo ko aarul ah boo ko boo ci jiyee aussi boo ko jiyee te aaroo ko mën naa def échec te bu defee échec pour nga rattrapé ko day jafe <noise> moo tax nag ñu bëri actuellement nga xam ne dugub ji jàll na ñu toll ci période mboq ñoom ñëpp ñu ngi ëndi seen mboq di di ëndi foofu pour ñu traité teel la <noise> donc loolu laa bëggoon expliqué di oo ñëpp daal képp koo xam ne am nga sa sa produit bu am am nga sa semence balaa nga koo jiyati na nga ëndi nga def traitement bi ndax moo gën a sûr te moo gën a aussi am mooy gën a aussi am rendement ci li nga xamne mooy bay bi <hesitation> <hesitation>

askan wi daal li ma leen di tàggoo mooy oo bépp producteur boo xam ne yaa ngi yeewoo ci ñombaato ak feneen foo mënta yeewoo boo wootee si numéros yii di nga ma jot soo ëndee sa produit ñu traité teel la soo soxlaa bu ñu traité aussi boo ñëwee ñu jaay la nga yóbbu nga ji ndax kat moo gën a wóor actuellemnt di ji te traité woo moom yaakaar naa ne bépp baykat war na koo moytu ndax li ko def mooy suuf si moo bëri attaque ba tax na traitement bi daal moo gën a wóor maa ngi oo bépp baykat daal boo xam ne yaa ngi am semence boo war a ji nga ñëw ñu traité teel la incha allah